Lalana fandalovan'ny mpandeha tongotra eto Antananarivo. Ahitana mpivarotra kafe sy mofo amin'ny sisin-dàlana. Misy mpianatra vitsivitsy izay mizotra andeha hamonjy ny fianarany amin'izao fotoana hakana ny sary izao.

Feo gazety izay nivoaka tamin'ny asabotsy faha roapolo ny volana jolay 2024 ahitany ny tetikasa momba ny fitarian-drano, ahitana iany koa ny làlana mikasika ny fanolanan-jaza tsy ampy taona, ao iany koa no ahitana ny fisondrotana galona teo amin'ny polisim-pirenena malagasy.

Antontana boky maromaro eo ambonin'ny latabatra. Boky iray ihany no hita ny lohateny, raha adika tsotsotra dia akanjo kely fitondra amin'ny asaramanitra. Misy ankizy mipetraka eo ambody hazo ary mandohalika miandrandra mijery izany hazo izany eo amin'ny fonon'ilay boky.

Fonosana ravin-taratasy miiisa zato, milanja enim-polo amby zato grama. Mipetraka eo ambonin'ny latabatra miloko manga sy fotsy izany fonosana taratasy izany.